Man cal pa lapim remo en omako koc me kwanyo rmo pa latwo kun icinge oruko roc man ma genge ki two kobo.

Atye ka neno cal pa lutino kwan gitye i ot kwan gin gitye ka kwano buk ma meggi.

Atye ka neno cal agulu ma kicweyo mapatpat en gin gitye ka catone kiketogi icuk wel wigi kicoyo tye i kome.

Cal dek ringo kiketo nyanya ki mutungulu ki kalara cam tye i wi meja.

Atye ka neno cal lutino kun awobi acel tye ka nyero ma iye yom adada lutino mukene ogure ka ngete.

Cal pa laco eno omako otok tye omako obwor mo icinge kun oruko gicing ma kiyubo ayuba

Man raa ma gibedo gitye i pii nam madit gin gitye ka oyo pii.

Dano gitye i gang kwan ma gitye ka mato pii i tangi gin gua ki i gang kwan gitye ka mato pii tangi

Man cal gang lega madit pa katoli ot lega madit adada i teng ot lega tye iye yat.

Man cal kic mukene tye ka tuk kun bino ibong ma kiyubo pirgi kic ogure madwong.

Man bunga madit kun kinne tye i ye pi mamol calo wang it, yadi madwong ma orube mapat pat.

Atye ka neno cal pa langogo en tye ka wot ikom jang yat ma grin.

Man cal cene me Uganda atye ka neno ciling alip apar, alip acel, alipi pyer aryo, ki alip abic.

Atye ka neno cal winyo ki lum winyo tye ka mito donyo i ot mere moyubo matidi omake ki lum.

Atye ka neno cal yat mudongo madit i gang kic odode i kom yat enoni madong tutwal.

Man cal pa jo ma gitye i dye kal ka myel co ki mon i ngegi tye yat madit.

Atye ka neno cal pol matye malo winyo olik tye ka pye lamal ite pol

Atye kaneno cal duka macato cam ma nyige nyig yat acama ma tye iye okono labolo ovakado ki nyig yat mapatapt.

Man cal pa kic ma en opye i wi ature tye ka cwiyo ature.

Aneno cal yadi mudoko ot aryo acel ot lum ma kirado kore ki daba doggolane tye alora acel ot bati ma kiyubo kore ki daba dogola tye alora.

Atye ka neno cal pa dano ma tye ka nako jami i poto kun en pitogi apita i poto.

Man jobi gin angwen gin gitye idog nam gitye ka tuko idog nam kun bung bene tye ingegi.

Atye ka neno cal palutino ma girye i lain gin gitye i lain gitye i lain me gang kwan mukene oruko kitenge mukene giruko cati.

Lee man cal bim madit bim motegi en tye i wi yat tye ka neno ping.

Man cal pa nam madit kun yadi tye ikine dok bene yeya tye inam meno otingo dano

Man cal pa atudu en tye ka kwang iwi pii yat moni bene tye ka nget atudu man.

Atye ka neno cal gang madit ma tye ki yen mutwo kilwoko bongo ot otenne ki yat.

Atye ka neno yor gaa kun gaa bene tye iyor man mabor tye kangec kato.

Man atabo tye i ye kic guluto gwec kiketo ping idi ot meno kic makiliyo.

Atye ka neno cal ocene ma kiketo i cuburia kitye ka tedone.

Atye ka neno cal nam madit kun aneno laco ocung i yeya ma en tye ka golo rec.

Man duka ma cato jami layub ot calo lajwer pinygi, lacywe pinygi, kataca lalwok cinggi plastik mapat pat weng tye kunu.

Atye ka neno cal adungu ma tye kigoyo i kor ot ki cal pa anyira adek mabeco.

Cal cing mumako cim kun tye ka nen icinge ki buk karatac me coc kede gin aruka iwang ki komputa

Atye ka neno gangi ma otene ki got madit ku inyim gang eno ni ce iye yeya madwong

Man cal bunga madit opong ki yadi ibur kun tenge opng ki lum ki yat acel acel i kine.

Man cal pa gurup pa dano ma gugure kacelu gin gitye ka dore kun gimako ban dera ma nyuto pingo gidore.

Atye ka neno cal pa jo adek gin gitye ka mako rec.

Atye ka neno got ma tye idye pii ma kir malo dok iwi got, aneno cal laco ma ocung iwi got.

Cal pa rwot ma buganda kabaka mutebi ki lagwokke ocung labute ma lamony ki doki ma i kaka ki.

Atye ka neno cal nam madit dok aneno laco ma tye i yeya omako lakwang pii wek yeya owacoti.